Koatte, manchu angateni loosino uduune ikkanna koattete yaa lekkankera wodhineemmo koatteti ,lekkankera duucha gargaroshe uuyittanonke lekkankera gufichu woyi kinchu gana'nonkeki gede kaa'littanke

Supermaarkeettete mirte yaa gaware loosse loossinoha quchuma shiqishshe quchumunni hidhatenna hiramate looso loonsanniho hakkuno daddalu loosooti yinanni supermaarkeetteno daddalu loosooti

Muuziiqaho yaa addi egennaammi woyi qoonqote seensilli nonsari zee'mitanno woyi zammartanno garaati muuziiqaho yaa addi addi egennonni qoonqotenni qoonqote seesinni fushi'nanni garaati

Mininna dubbu saada yinnanniri minenna gobba galanissanni baxxitannoreet mini saada yineemor gerecho, meicho, harricho, saadanna wolootunno kuri labbannoreeti gobba saada yinneemori giddo dagunicho, yeedallanna wolootunno kuri lawannoreeti

egenshiishaho yinannihu mitte daga affinokkire kulate woy affinokkire abbine egensiisate loosooti, coyi gede adhinummoro mittu loosi fuliha ikkiro affinokki dagara rose darga hoogginorira mittu loosi fuliro hakkoye abbine kulate egenshiishsha horonsi'nanni

Kalaqote yineemmohu mitto coye kaaliiqi kalaqinorenna seekke loosinoreeti qooxeessaho yineemmori mannu heeranno safaranna woyi mannu heeranno ollaati kaaliiqi loosino loosinna qooxeessu biinfille agara hasiissanno

Amma'note yineemmori aamma'no duuchu dani amma'no no amma'no woye kaliiqa woye afinosina wodhinosiha owaatate amma'no duuchu gari amma'no no kinchoho owaaxxa kaliiqa galaxxinanniti tini baala amma'note yine woshshinanni

Murote yaa mitto wixa winxeenna murtanno murtanno woyi fultanno yannaati laalote yineemmoti hatti fultino muro laalte uyitanno gumaati muro winxanni yannnara winxanni gumaati laalo kayinni winxihu gedensanni afi'nanni woyi gootaadhinanni gumaati